Hayssan beettidaysi qase miraabe deren zal'e zal'isiza bitane woykko daro eqqata asas immirayssa woykko gishiza bitane suuqe zal'iyayssa gidishen iza suntayka melkamu geetettidayssanne minnidi ba ooso oothtiri dizayssa bessees

hayssa bolli beetchiilidizhayssi issi bitann gedishen izikka gade bollan woykko goyiza makina ahize eqgizayssanne miisha qanxidi hayssa gade makina akkidi gade goyanas maaddiza mala hayssan xuufera qoncises

hayssan beeththizay pirde keetha gidishin pirde keethaykka ba woga maara naagidi oosettidayssanne hayssanka guutta asati qoncidayssanne yo'ota guutta ogen elle makanaas haniza miishati oosettiyassa hayssan bessees.

Hayssa bolli oothetizayssi xeeliyode cora asati banta oothuwa masira keethan uttidayssa oothidayssa besishin ubbayka hayththan azako miisha wothidi banta kushen compitere bosherethiidi banta ootho oothidi dizayssa besees.

hayssan beettidayssi pooliseti uttidayssa besishon etikka dumma dumma banta oozo ooththi makiradi shieqidi uttidayssa bessiza piyatiri hadhara asatikka a7eta guye miyo baggara uttidayssa hayssi nus qoncisees

hayssan qase cora aayoti shiiqi uttirayssa bessishen etikka aayoti siserfasoon uttirayssa bessishenne saynen kokkaranne daabbura dizayssa miidi asara haasayaydi dizayssa hayssa bolli bessees

Hayssa bolli cora asati baabure woykko erportte diza asata qommo qonccisishin etikka dumma dumma nayti dozayssanne borssa bayidi maccayka attumaykka dizayssa makisee aattiidi shiiqizayssa bessees.

Haayssan beettidayssi oge doona woykko asbalte ooratan oosettidayssa gidishen izanka issi kaame kancha sintaara biidi dizayssa besishen miiya baggarakka guutta mithati buro dichidi dizayssa bessees.